Ekifaananyi kino ndaba abaana nga batudde ku kisolo ekiyitibwa eŋŋamiya nga waliwo n'abantu abalala abakyetoolodde. Eri nnengerayo manvuuli eri mu kkala eya kyenvu n'abantu, omukyala atudde ku katebe.

Mu kifaananyi kino nnengera ekika ky'enjuki nga kiri mu langi eya kivuuvuvu nga n'emabbali waayo nayo waliyo langi ya kivuuvuvu.

Mu kifaananyi kino, ndaba abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi nga beesibye amaliba mu biwato byabwe, abamu nga bali mu bigere, abalala nga bambadde obugatto nga bali mu kuzina.

Ekifaananyi kino kiraga eggana ly'ente nga zirina amayembe amawanvu, nga ziri mu kulya muddo.

Muno mu kifaananyi nnengera ekisolo ekimu eky'omu nsiko kye bayita ezzike nga litudde wansi, nga liri mu langi eya enzirugavu.

Ekifaananyi kino kindaga ennyumba ey'akasiisira eyabagibwa eyabagibwa emmuli n'ettaka era mu maaso gaayo waliwo ekidomola era nga yeetoolodde, yeetooloddwa obuddoddo obwa kiragala.

Mu kifaananyi kino nnengera omuti gw'omuyembe nga nga gukoonodde, nga kuliko emiyembe emito eminene n'ebikoola ebya kiragala.

Ekifaananyi kino kiraga abakyala nga beetisse ensaniya nga kuliko obutungulu, ennyaanya amenvu. Era tulaba abamu abaweese omwana.

Ekifaananyi kino kindaga eggana ly'embogo nga lidda ewava omusana, ng'emabega waazo weetooloddwayo obuti obutonotono.

Mu kifaananyi kino, ndaba ebibala eby'enjawulo omuli enkenene, ebijanjaalo, ennyaanya, obutungulu, emiyembe, amapeera entula, ensujju n'ebirala.

Ekifaananyi kino kindaga olusozi oluli waggulu nga lwetooloddwako amayumba ag'amakalina era nga kuliko n'emirongooti egy'amasimu. Era nga kuliko n'emiti gy'amasannyalaze. Era nga kuliko n'emiti egya kiragala.

Mu kifaananyi kino ndabamu ebyagi bajjajjaffe bye baaterekangamu emmere enkalu okugeza lumo, ebinyeebwa, ebijanjaalo, kasooli, era ndabawo n'enkoko empanga eya lusingosingo.

Faanyi kino nnengera abakyala abasukka mu basatu, emirimu egy'enjawulo era nga buli mukyala alina ekibbo omu mukyala ali mu kususa bijanjaalo, omukyala omulala ali mu kupima o abalala nabo bali mu kupima bijanjaalo, omulala ali mu kupima kawo.

Mu kifaananyi kino, nnengera ensolo ey'omu nsiko emanyiddwa ng'ezzike, nga litudde ku muti waggulu nga lyetegereza. Era nnengera emiti emirala nga girina ebikoola ebya kiragala.

Nnengera olusuku olulimu amatooke n'ennyumba ey'ettaka eyabagibwa n'emmuli ng'eserekeddwa n'amabaati.

Ekifaananyi kino kindaga olusozi okuli ennimiro, ensuku ezikubye akaleka, amayumba emiti ne no n'ensozi eziziriraanyewo.

Mu kifaananyi kino nnengera oluguudo olw'ettaka, ng'emabbali waalwo kuliko essundiro ly'amafuta era nga kuli wayimiriddewo n'abantu.

Ekifaananyi kino kiraga omukyala asitudde oba eyeetisse ebbaafu erimu ebintu ebikozesebwa ewaka okugeza, amasowaani, ebikopo...

Nnengera olusozi oluwanvu, luliko olufu waggulu ku ntobo ku ku waggulu waalwo kuliko olufu, wansi kuliko e bazimbyeko ennyumba wansi waalwo n'obu n'ekyaziyazi ekiriko amazzi.

Mu kifaananyi kino nnengera abaana ab'obuwala basatu nga bali mu kkubo ery'ettaka nga beetisse ebidomola by'amazzi nga badda ewaka.

Ekifaananyi kino kikulaga omukyala asitamye, yakumye omuliro, ataddeko esseppiki ku kyoto ng'ali mu kusiika...

Mu kifaananyi kino nnengera essamba ly'omuceere nga gunaa gunaatera okwengera.